diɛma shee n boŋo lahaʒibu lora nyɛla din bɛ diɛma shee maa salo nyɛla bin bɛ diɛma shee maa kuɣusi biɛni ka salo maa shab ʒi kuɣusi maa zuɣu ka shab ʒɛya

salo n bɔŋɔ salo maa biɛla soola panal nim puuni salo maa nyɛla bin pu buta paɣaba biɛni dabba biɛni shab pili zipila ka shab bi pili

naɣa kparibi n bɔŋɔ bi dolla sɔli tihi bɛ sɔli maa nangbani kpansi bahi nyɛla bin dɔliba naɣa kparisi maa nyɛla bi niraba ata zaɣ kurili zaɣ yino zaɣ bihi ayi

palli zuɣu n bɔŋɔ loori nyɛla din tam palli maa zuɣu ka loori maa kɔm nyɛ zaɣ piɛlli ka salɔ nyɛ bin ku kpɛ n muɣi Loori maa puuni ka linjima nim gbubi kuri bina n ʒɛ n guliba

Daani n boŋo loori nim bɛ daa maa ni daa bia biɛni ka kohari daguya balibu balibu balibu tahapona biɛni ka sima nim pa tahapona maa zuɣu ka tuya pa tahapon shɛŋa zuɣu ka shab bɛ loori puuni

palli zuɣu n bɔŋɔ Doo ʒi palli maa nangbani kpaŋa ka gbubi kompiuta o nuuni ka teebuli ʒɛya ka binkohara balibu balibu tam teebuli maa zuɣu shinkaafa biɛni biskeeti biɛni loori baatiri biɛni ka foon nim gba biɛni

kohamma ni damma shee n boŋo fulaawaasi tili kohamma ni damma maa shee paɣaba bɛ kohamma ni damma maa shee dabba bɛ kohamma ni damma maa shee bi kohari zupila agogo nima fulaawaasi

kuligu ni n boŋo ŋarima nyɛla din pa kom maa zuɣu ka yiya gili kuligu maa tihi n ku nyɛ kuligi maa luɣuli kam yiya maa shɛli peentila zaɣ dozim ka shɛli peenti zaɣ ʒiɛ

moɣali ni n bala ka bi mɛ biriji n zaŋ tam ninsal nuu kotomsi zuɣu salo nyɛla bin pali biriji maa zuɣu zaa paɣaba nyɛla bin bɛ biriji maa ni dabba nyɛla bin bɛ biriji maa ni shab yɛ saa kpariti shab mii bi yɛ

Karachi nim n bɛ oofisi ni karachi nim maa nyɛla buyi zuɣu paɣaba mini dabba bi zaŋ tabiibi tabiibi mashina n zaŋ tam bi tooni ka bi puuni yino gari tooni ŋuni n nyɛ bipuɣunbili bee paɣa n ʒiriba n chɛni tuma maa ni yɛn chɛŋ shɛm

Teebuli n bala koinsi pa teebuli maa zuɣu nuu bɛ teebuli maa ni ka gbubi bin nyurili boroboro bɛ pileeti ni n tam teebuli maa zuɣu fulaawa bɛ kopu ni n tam teebuli maa zuɣu takara ʒiɛ gba biɛni n pa teenuli maa zuɣu

loori kpɛbu shee n bɔŋɔ loori maa nyɛla loori kuuni so na ka loori maa ni taaya nyɛla din pa loori maa zuɣusaa ka tihi gili loori sitɛshin maa paɣaba nyɛla bin zaŋ niɛma na ti suura ka so vori bia ka so mii na vori chɛna

Palli zuɣu n bɔŋo ayirimo tɔriba deeyi palli maa zaa ayirimo tɔriba maa gbubi la dapaɣila ka sabbu nim sabi sabi pa dapaɣila maa zuɣu bi shɛba pili la zipili ʒiɛhi ka bi shɛba yɛ liiga ʒiɛhi ka bi shɛba yɛ liiga sabila.

Yiŋ n bɔŋɔ gbanpiɛlli mini bihi bɛ Dundoŋ maa ni dikpuni maa peentila zaɣ dozim ka punti maa peenti zaɣ sabinli ka namba nim sabi pa dikpuni maa zuɣu bihi maa shab bi piri namda nima ka shab piri namda nima

yiya n boŋo tihi bɛ yiya maa ni ninsal nim bɛ di puuni bihi diɛma shee bɛ nimaani gbanpiɛla kana ti maai bi maŋ ʒiya lihiri bihi maa ni diɛmda

Yiŋ n boŋo bia zaŋ o tuzobili ʒili loro ka o ma ʒɛya lihiriba bia maa sola mokuru ka yɛ liiga piɛlli ka o ma maa gba so mokuru sabinli ka yɛ liga piɛlli ka tabi o shee

palli zuɣu n boŋo loori bihi bɛ palii maa zuɣu loori bihi maa nyɛla bali yinsi ka bi kom lee woli niraba anahi laasabu bɛ kɛji puuni ka lihiri loori bihi maa

Ziɣa toobu shee n boŋo tipa nim biɛni ka loori shɛli din toori tankpaɣu gba niŋdi tipa nim maa ni gba biɛni tipa nim maa nyɛla zaɣ ʒiɛhi ka loori shɛli din toori niŋdi ba maa mii nyɛ zaɣ dozim

moɣani n boŋo linjima nim n bɛ di puuni linjima nim maa puuni yino doni tingbanni tihi nyɛla din gili linjima nim maa ka mori nyɛ din giliba bi zaa yɛla neen yinsi

piilooda n ʒɛya ŋo piilooda maa nyɛla zaɣ ʒiɛ niraba ayi bɛ o ankora maa puuni bi zaa yɛla neen yinsi ka pili zipili yinsi n piri namda yinsi ka gbubi gbaŋ ka yino niŋdi kool

niraba ayi n ʒiya ŋo bi ʒila tia gbunni ka teebuli ʒɛ bi tooni yino yɛla daliya piɛlli ka yino yɛ kɛntɛ ŋun yɛ daliya piɛlli maa gbubi laɣafu o nuuni ka foon nim pa teebuli

salo n boŋo linjin karachi nyɛla ŋun ʒɛ salo maa sunsuuni n diriba fiila salo maa ʒila tia gbuni ŋun diriba fiila maa niɛma maa yila di ko ka chɛ bin zaa ʒi dinni maa yiya gili bin ʒi dinni maa

Daani n boŋo dabba bɛ daa maa ni paɣaba gba bɛ daa maa ni shitori biɛni bindiri koha nim biɛni loori nim biɛni moto nim gba biɛni jiranbiisa nim biɛni di zaa peenti zaɣ ʒiɛhi ka shɛŋa peenti zaɣ sabila

salima gbibu shee n boŋo salo nyɛla bin zoogi dinni ka yino tam zuɣusaa ka yɛ neen piɛla ka pili zipili sabinli paɣaba bɛ salin gbiribi maa ni ka dabba gba biɛni

bohambu duu n boŋo mashina bɛ bohambu duu maa puuni ka paɣa ni doo biɛni doo maa ʒimi ka paɣa maa ʒɛya mashina maa pala teebuli zuɣu duu maa kom nyɛla zaɣ dozim paɣa maa yɛla liiga nuɣso ka doo maa yɛ zaɣ ʒiɛ ka ka

yili n bɔŋɔ fulaawa nim bɛ yili maa ni yili maa kom nyɛla zaɣ dozim teebuya ʒi yili maa varanda ni salo nyɛla bin ʒi kuɣusi zuɣu ka binyahari tam teebuya zuɣu bi tooni

saambi biɛhagu shee n boŋo saambi kpɛna biɛhagu maa shee bi kana saambi maraaba niŋbu shee ŋun niŋdi saambi maraaba maa kompiuta tam o tooni ka o tim yihi saambi maa duu saafɛ n mali tiriba

Diɛma shee n bɔŋɔ salo bɛ diɛma maa ni niraba anu bee ayobu laasabu wori waa wo woribi maa puuni bi zaa zaŋla bini dozima n vuli bi zuɣuri ka yɛ nyingokori yinsi ka piri ban yinsi n zaŋ bini yinsi niŋ bi naba ni

kuligi noli n bɔŋɔ tihi nyɛla din bɛ noli maa ni bɛ zaŋ mɔri zaŋ ti patanim kuli noli pam kuɣisi bɛ kuligi noli maani

Diɛma shee n boŋo bia nyaɣa luŋa paɣa shab ʒɛya bin ʒɛya maa puuni shab piri namda nima shab bi piri Dikpuni biɛni shab yɛ liiga ʒiɛhi shab yɛ liiga bankoma

tandi mɛbu shee n boŋo bi lo ayon roks pa taabo nim zuɣu salo nyɛla bin bɛ dinni tankpaɣu nyɛla bin kori kori shɛli soŋ salo maa pilila zipilisi balibu dibata shab pili zaɣ dozim shab pili zaɣ nuɣso ka shab pili zaɣ ʒiɛhi

palli zuɣu n boŋo salo bɛ palli maa zuɣu lora gba nyɛla din bɛ palli maa zuɣu linjima nim nyɛla bin biɛni salo maa loori yinga zaniya ka ninsal nim yina loori nim maa ni ka linjima nim maa chɛro gbiɣu

Kuligi ni n boŋo ŋarima bɛ kom maa ni ninsal nim bɛ ŋarim maa ni tihi gba bɛ kuligi maa ni ka piɛri ka di taɣi ŋarima maa puuni

kuligi ni n boŋo kuligi maa kom maa nyɛla din saɣa naabu bin niɛma kana ti piɛ n gili kuligi maa ni bi nyu kom salo bɛ loori ni gariti kuligi maa ni tihi nyɛla din gili kuligi wobigi nyɛla ŋun bɛ binkobiri maa ni yonahu nyɛla ŋun bɛ binkobiri maa ni buntaangi nyɛla ŋun bɛ binkobiri maa ni

bia n boŋo o domi diɛmda o diɛma shee maa o zaŋ loba loba loori nim piɛ taba ka zaŋ loba fom ziliji naba ka o ni do binshaɣu zuɣu maa ka di nyɛ zaɣ piɛlli

salo bɛ soola panal nim puuni salo maa linjima doo zaɣ yini bɛ bi. puuni ka tihi gili soola nim maa soola nim maa ni bɛ yili shɛli dundɔŋ ni maa nyɛla yili piɛlli ka bi sa kuri waɣala waɣala yili maa ni

ziliji teesa n boŋo ziliji n ʒɛya maa ka salo ʒɛ ziliji maa gbuni salo maa gbubila takara ka di yɛri yɛltɔɣa salo maa zaa nyɛla zaɣ yinsi Gbanpiɛla noli n bala shab yɛ kootu dozim shab yɛ zaɣ ʒiɛhi shab zaɣ piɛla

shitoɣu ni n boŋo paɣa ʒi shitoɣu maa ni baaji nim yilila shitoɣu maa ni niɛma bɛ shitoɣu maa ni cheeni nim bɛ shitoɣu maa ni baaji bihi gba

palli zuɣu n bɔŋɔ linjima nim nyɛla bin mini karachi ŋun nyɛ gbanpiɛlli mali takara tiri taba linjima nim maa galisiya ka tihi gilu bi ni bɛ luɣu shɛli pɔlɔ maa ka lɔra gba bɛ nimaani

Salo n boŋo salo maa pula buyi paɣaba bɛ dinni ka dabba biɛni bi dihila yino nam na diri maa ka o zaŋ sitiri sabinli n zaŋ yɛ ka so mokuru zaɣ nuɣso so yɛn zaŋ pini n zaŋ too

salo n bɔŋɔ salɔ maa nyɛla bin pu buyi dabba mini paɣaba ka bi yɛ neen konkoba ka pili zipili konkoba ka tia gili bini bɛ luɣu shɛli pɔlɔ maa ka bi ʒi soola panaal puuni

Salima gbibu shee n boŋo salo nyɛla bin galisi dimaani paɣaba biɛni ka dabba biɛni salo maa puuni yino du n tamla tankpaɣu maa zuɣusaa ka lihiriba ka yɛ neen piɛla ka pili zipili sabinli mashina bɛ dinni ka shab ʒiri tandi maa na n ti kpaari niŋdi mashina maa ni

Salima gbibu shee n boŋo paɣaba bɛ kom maa ni gbambihi biɛni ŋmana biɛni paɣaba maa shab yɛ neen piɛla ka so chinchin ʒiɛhi ka paɣaba maa shab yɛ liiga ʒiɛhi ka so chinchin bankoma dabba gba gabi bi ni dabba maa yino nyurila kom

Salo n bɔŋɔ bi chɛni nayili bi nyɛla bipuɣunsi noli bi bobri maa nyɛla balibu balibu ka bi ʒi tahapona bi zuɣuri ni ka binyahari bɛ tahapona maa puuni

duu puuni n boŋo duu maa dikpuni nyɛla dikpuni piɛlli ka fulaawaasi nim ʒɛnʒɛ n tabi tabili ka anfooni dibayi tabili ka kuɣusi bɛ duu maa ni ka bi shɛ dufɛ bihi pa kuɣusi maa zuɣu

matuuka yiɣibu shee n boŋo matuuka yiɣina ti lu salo bɛ matuuka yiɣibu paaki maa ni salo maa pirigili nyɛla dabba ka bi pirigili yɛ neen piɛla ka roba nim ku yɛrigi tingbanni ka namda nim doya